Ndaba omusajja ayambadde asabise ennyindo era ng'ayambadde bulungi nnyo. Gy'ayambadde asabise ennyindo bulungi nnyo nnyini ddala wamu ng'ayambadde mu si... munda essaati eya kiragala ow'amazzi.

Ndaba omuntu ayimiridde waggulu ku lwazi ng'olwazi olwo wansi waalwo waliwo ennyanja era ng'amazzi gali eruuyi n'eruuyi w'olwazi luno w'ayimiridde. Ennyanja eno kuliko amayengo amatonotono agatali ga maanyi nnyo agali...

Ente ez'amayembe amawanvu, era ng'ente zino nnyingi, ziri mu langi ezisinga obungi ziri mu langi emmyufu wamu nga waliwo ezo mu mmyufu ezitobeseemu langi enjeru.

Ndaba omuntu agenda mmaaso n'okwokya ennyama naye ng'akozesa ebyuma ebizungu ebyuma bino nga biba bikoleba bikolera ku masannyalaze ng'akutte a akuuma k'akyusisa kano k'akwakwatisa okwewala omuliro oba ennyama eno okumwokya.

Wano ndaba abasajja babiri nga omu yandiba nga mukulumukko ku myaka ayambadde ggaalubindi era nga ono omulala ayambadde essaati enzirugavu abantu bano bonna Bazungu era nga ba balina ku umu okugulu ku.

Ndaba amalobo amazungu agakozesebwa mu kuloba ebyennyanja nga gateekebbwa ebbali.

Ndaba enjuki ku kimuli ku kimuli ekya langi eza kakobe wamu nga zirimu ezaakirira nga enjeru ezirimu ezeetobeseemu wabula ng'ate kyo ekimuli wakati kyakyo kyo wa kyenvu.

Ndaba abasajja babiri abali mu lyato nga bagezaako okusaabalira ku lyato nga bayimiridde mu lyato bonna tebambadde ssaati bambadde obupale obumpi obutono obusooka ku mubiri.

Ndaba kasooli omugimu obulungi, ali mu langi eya kiragala. Kasooli ono ateekeddwateekeddwa bulungi era nga alimiddwa bulungi nnyo nnyini ddala.

Gano mabanda. Amabanda agali mu mutendera nga gakuze. Mabanda gano ga kiragala era nga galina ennyingo empanvumukko.

Ndaba empiso nga zikyasabikiddwa ddala bulungi nnyo nga mpya era empiso zino ezikozesebwa mu gu mu mu ddwaliro, mu kujjanjaba abantu.

Ndaba omukyala ali mu ssemaduuka ez'omulembe ng'omukyala ono alina enziruka enviiri enzirugavu ng'asiize amaaso ebi amaaso langi emmyufu era nga wamu n'emimwa agisiize langi emmyufu. Omukyala ono ebisige bye biddugavu, omukyala ye wa ka...

Wano nnengera ekibuga era ng'ekibuga kino kirimu ebintu bingi, era nga mulimu emmotoka ezitegekebbwa mu layini mu bulungi ennyo nnyini ddala nga kirimu abantu, buli omu ng'akola gigye.

Ndaba eddiba ly'ekisolo ng'eddiba lino lirimu amabala ag'enjawulo, era ng'ebbala erimu lyeru nga lirimu ebikuubo ebya kitakataka.

Ndaba envubu mu mazzi. Envubu zino nga ziri mu kuwuga era nga ziri wamu, era envubu zino ziraga nti zikolaganira ddala nnyini nnyo nnyini ddala kubanga ziri wamu.

Ndaba amaato agagolomoddwa ku lubalama emabbali. Amaato gano gali mu langi eya kakobe gali mu langi eya kakobe era nga waliyo ebizimbe ebizimbiddwa obulungi, ebizimbe ebya kalina. Waggulu eri waliyo olusozi oluwanvu ng'ennyumba zino zaazimbibwa mu kikko ku lubalama.

Wano ndaba essomero eryazimbibwa naye nga liraga nti kadde, lya myaka mikaddeko, nga waggulu waaliyo n'ekizimbe ekyali kitannamalirizibwa.

Ndaba entugga nga ziri mu ttale, ng'entugga zino ziri ssatu mu nna mu muwendo gwazo, ndaba emiti...

Wano ndaba olubatu olulimu obukomo obw'enjawulo wamu n'obwo obugudde ebbalibbali ku ngoye eziri mu langi ezeetobesetobeseemu ez'enjawulo.

Wano ndaba omukono gw'omwana omuto ng'omukulu akwata mwana omuto mu ngalo era nga ndaba enjala nga omu omwana omuto ye ayambadde wabula ate ogw'omukulu gwo tegulabika ki kye gwambadde.

Ndaba eggana ly'embuzi nga embuzi zino ziri mu langi ez'enjawulo era nga mulimu enzirugavu zzigizzigi mulimu enjeru bwe ttukuttuku.

Wano ndaba enguudo ezitindiddwa obulungi nga ezimu ziyita wansi endala ziyita waggulu ng'enguudo zino zitegekebbwa bulungi nnyo nnyini ddala.

Ndaba envubu nga ziri mu mazzi naye nga teziri mu mazzi wakati; ziri bbalibbali, ebbalibbali waliyo ekibira. Envubu zino ziwerako mu muwendo era nga nnyingi.

Ndaba abakyala nga basanyufu bali mu kuluka ekirago. Abakyala bano aaa ababiri bali mu kuluka era bo batudde ku kirago, waliyo n'abali eri omu akutte n'omwana era nga basanyufu nnyo nnyini ddala.

Omuntu ali ku muyimiridde mu lyato nga omuntu ono bw'omulengera ali mbiddugavu ng'ali mu nnyanja era nga akutte eddobo alaga nti ali mu kuvuba.

Ndaba abasajja babiri abatudde mu maato nga omu asooka eno ayambadde enkoofiira enjeru wamu ne bbuutusi enjeru nga ono yeesabise omutwe mu maaso ayambadde ne ekkooti yenna yeesabise batudde n'okusalako n'asalako.

Ndaba abasaabalira ku lyato ery'enkasi ng'omu akuba enkasi ng'atudde emabega ate omulala ono ng'ayimiridde akuna by'agezaako okutereeza.

Wano ndaba omusajja ayambadde gaalubindi ng'ataddeko enkoofiira enzirugavu wamu ng'ayambadde ekkooti eya bbululu era nga wano atunudde mu mu lutindo mu maaso.

Ndaba essundiro ly'amafuta eriri ku kkubo ery'ettaka, ng'essundiro lino liraga nti we liri, liri mu kyaloko era ng'essundiro lino nnengerako abantu abaliko. Nnengerako omusajja ali mu ssaati emmyufu wamu n'abalala.

Enjovu ng'eyimiridde, enjovu eno eriko amasanga abiri, ng'eddidde omumwa gwayo n'eguzingamu. Enjovu eno eri gy'eva ekubiddwako akasana akaaka mu langi eya kyenvu eyaka.

Ndaba enjuki eri ku bimuli ebiri mu langi eya kyenvu wamu ne langi enjeru. Enjuki eno eri ku bimuli bino waggulu, ng'ebimuli bino birabika bulungi nnyo nnyini ddala.

Ndaba olubalama wamu n'ennyanja nga waliwo abantu abali mu nnyanja abali mu kusanyuka n'okuwuga wabula nga bw'olengera ng'ovudde ku nnyanja, waggulu waliyo olusozi oluliko enjazi wamu n'amayinja, wabula wazimbiddwawo...

Ndaba omusajja agezaako okulaga obutali bumativu bwe nga <skipped> mu nkola ey'okwekalakaasa ng'agamba nti kiyina okkoma kati.

Ndaba abasajja babiri bali ku pikipiki, bavuga nga waliwo ente ezibali mu maaso wamu n'ezibava oluuyi ku mukono ogwa ddyo. Ekkubo kwe bavugira pikipiki lya ttaka.